Eggaali y'omukka eri ku luguudo lwayo era nga emabbali n'emabbali waliyo emiti egikutte obulungi okwefaananyiriza ku kibira, emabega waliyo ensozi n'ebikko, ate waggulu waliyo akasana akatono ennyo akalabika nga ka kawungeezi.

Omudaala gw'ebibala nga kuliko ennaanansi eziwerako ddala ne wootammeroni. Emabega w'omudaala waliwo omukyala omuwanvu ate nga munene mu ndabika aguyimiridde emabbali. Enneesabika n'ennyambala omukazi ono gy'ayambaddemu kirabika nti yaddukanya omudaala guno.

Enjovu eziri mu bunene n'obuwanvu obw'enjawulo ziyimiridde mu kadiba k'amazzi. Akadiba kano keetooloddwa olukalu okuli omuddo ogwa kiragala n'obutiititi obumenyeddwakomenyeddwako amatabi.

Omuvubuka asibye obumonde obuzungu mu buveera obw'enjawulo obumu n'abukwatira mmukono gwe obulala n'abuteeka ku kibegaabega, atambulira ku kkubo nga bw'anoonya abaguzi, mu maaso ge waliyo emmotoka enjeru ne ppikippiki

Ekibangirizi ky'ettaka ekinene obulungi era nga kigazi ddala, kiriko omuddo omumpimpi ng'ogumu ku gwo guli mu langi eya kiragala ate nga omulala guli mu langi eya kyenvu, emabbali g'ekibangirizi kino waliyo emiti egiyina ebikoola ebya kiragala omukwafu.

Enjuki ewummulidde ku kimuli kya kyenvu ate nga kitangalijja bulungi ddala. Ekimuli kino kinene kigazi ate nga kyebikkudde bulungi okusobola okusikiriza enjuki. Enjuki eyina ekirungo ky'eyagala mu kimuli kino ate nga n'ekimuli kyetaaga enjuki okusobola okwekubisaamu.

Omudaala gw'ebyokulya nga kuno kusinga baako bibala okugeza nga wootammeroni, emiyembe n'amapeera, nga kuno kuliko n'ebintu ebirala okugeza ng'obutungulu. Mu maaso gaawo waliwo omukazi ali okuguza omwana ebibala.

Engoye ezaayanikiddwa ku waya zisobole okkala oluvannyuma lw'okwozebwa. Kuliko obuleesu bw'omwana omuto, obuteeteeyi n'obupale. Emabega wa waya y'engoye waliyo omuti ate emabega w'omuti waliyo ennyumba eriko akabalaza omwana omuto kw'atudde.

Abantu bakuŋŋaanidde mu kibuga nga waliwo omusajja ayambadde essaati enzirugavu ng'akutte n'akapande mu ngalo akaliko ebigambo eby'enjawulo. Emabega w'abantu wano waliyo ebizimbe by'amakalina ebibeetoolodde.

Enjuki ebuukira ku kimuli ekimyufu, ekimuli kino kinene, kigazi era nga kyebikkudde bulungi enjuki eno esobole okukiyingiramu. Ekimuli kino kisikiriza enjuki okusobola okujja okkibuukirako. Enjuki eyina ekirungo ky'enoonya mu kimuli kino ate nga n'ekimuli kyetaaga enjuki okusobola okubeerawo.

Omusajjja ali kusala mbaawo okuva ku muti gwe yasaze ng'akozesa machine, emabega we wakyaliyo emiti mingi egitannaba ssalibwa, okusala emiti kikendeeza emikisa gy'okufuna enkuba mu kitundu.

Omukyala asitudde endiga era n'agiwanirira mu bbanga ng'akozesa emikono gye okunywereza endiga eno ku kifuba kye. Era ng'omukyala ono ayimiridde mu ttale eririmu omuddo ogwa kiragala.

Enjuki ebuukira ku kimuli. Ekimuli kino kinene era nga kigazi bulungi okusobola okusikiriza enjuki. Enjuki eyina ekirungo ky'enoonya mu kimuli kino ate nga n'ekimuli kyetaaga enjuki okusobola okubaawo. Emabbali g'ekimuli ekiriko enjuki waliyo ebimuli ebirala ebikyefaanaanyiriza mu langi n'obunene.

Akatale k'abakyala nga mulimu abakazi ab'enjawulo nga bano batunda ebirime ebikunguddwa okuva mu nnimiro okusingira ddala ebijanjaalo ebikyali ebibisi, mmassekati gaabwe waliwo ebisusunku omususiddwa ebijanjaalo ebitundibwa ate nga emabega waabwe waliyo emmotoka eyimiriziddwayo.

Omukyala ayambadde ggomesi awamu n'abaana babiri bali mu kukoola emboga ze baasimba nga bakozesa enkumbi emboga zinyirira era nga zinaatera okussaako emabbali we balima waliyo emiti n'ebirime ebirala.

Omugga omunene ate nga mugazi bulungi guyina amazzi mangi ate nga gatukulira ddala. Ku mabbali gaagwo waliyo ekibira ekikutte era nga kinene ddala ate ku ludda olulala waliyo olukalu nga luliko n'ebiyinjayinja. Waggulu waliyo omusana ogwaka obulungi ddala n'ekire ekya bbululu.

Abayizzi batudde mu kibiina era nga buli muyizzi ayambadde yunifoomu, buli muyizi atudde ku ntebe ye era nga batunudde mmaaso ewali omusomesa. Buli muyizi ayina ekitabo n'ekkalamu basobole okuwandiika ebigenda mmaaso.

Ekibira ekirina emiti egirina ebikoola ebya kiragala omukwafu. Emiti gino giri mu bitundu ebirimu ensozi n'ebikko. Waliwo ebitundu nga birimu emiti mingi ng'ate waliwo n'ebitundu nga birimu emiti mitono ddala.

Essowaani engazi obulungi ate nga njeru mu langi eriko ebyokulya ebirabika obulungi okugeza nga emboga ensiike obulungi, omuceere omusiike nga kw'otadde n'ebyokulya ebirala.

Abaana basatu bali kukima mazzi ng'ekidomola ekimu bamaze okukisibira ku kkaliya y'eggaali nga beeyambisa enkoba ekidomola ekirala bakiwummulizza ebbali kyakusubibwa ku ggaali eyookubiri ewummuziddwa ebbali.

Abasirikale b'eggwanga abamu nga bambadde enkoofiira eza kiragala ate abalala nga bambadde enkoofiira ez'ebibomboola beesanze era nga bali mu kwebuuzaako. Abasirikale bakuuma eddembe mu ggwanga, ekiyamba okukuuma obutebenkevu mu ggwanga.